Ongadu oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga noonkondo oshoka otashi vulu oku ku lemaneka nenge shi vule oku ku dhipaga etashi ku lipo . Oongadu ohadhi kala ne momeya.

Oongombe odhi li hadhi longithwa momikalo dha yolokathana. Oongombe ohadhi longithwa oku tupa omahini gokunwa, nenge oku tupa onyama yokulya. Ongombe ohayi vulu wo oku tu etela iiyemo moku landitha ongombe ayihe yi ihwapo yi na omwenyo, nenge tolanditha onyama.

Iipilangi oyili ya simana oshoka ohayi longithwa momikalo dha yoolokathana. Iipilangi ohayi longithwa ne oku tunga omagumbo, moka hayi vulu oku ningwa oopala nenge yiilongithwe moombuli dhegumbo. Iipilangi ohayi longithwa wo oku ninga iitafula niipundi.

Oongombe odhili hadhi longithwa momikalo dha yooloka momuthigululwakalo gomoshiwambo . Yimwe yomomikalo ndhoka hadhi longithwa, oku gandja omagano poohango, aano oongombe odhili hadhi gandjwa omagano poohango nohashi ithanwa okutsela.

Oohi odhili nee dha simana oshoka ohadhi kwatha aantu mboka haye dhi landitha. Oshoka oohi ohadhi landithwa pamaludhi. Opu na oohi ndhoka hadhi landithwa dhokukalya, po opu na oohi ndhoka hadhi landithwa dhi ka pungulwe momagumbo.

Uuna wuna iimeno nowa hala okuyi sila oshipwiyu, iimeno oya pumbwa omeya gokunwa, iimeno oya pumbwa pehala moka tayi vulu oku mona oonte dhetango, iimeno oya pumbwa uuhoho yo iimeno oya pumbwa wo ombepo.

Aantu oyendji konyala mboka haya zi komagumbo gomiti nenge haya zi komagumbo goko mikunda oyeli yena omapya gawo moka haya kunu iimeno yawo, taya likola mo iikulya yawo yokulya. Iikulya mbika oyo nee haya li ihaya hupile lela kiikulya yomoostola, ihe ohaya kutha iikulya yawo mbyoka ya likola momapya gawo.

Iilya oyili nee hayi kunwa komuthigululwakalo gwaawambo. Moka haya kutha mo iilya tayi ka tsuwa yo tayi ningwa uusila, opo ya mone mo iithima. Iilya ohayi longithwa wo oku pa iingulu moka haye yi teleke etaya ka pa iingulu yawo .

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyonmbyoka hayi tekulwa momagumbo ondjuhwa ohadhi tupe nee omayi ngoka to vulu okukanga nenge okufulukitha momeya etogali nenge eendjuhwa ohadhi tupe wo oonyama moka toyi dhipaga etoyi teleke.

Iimeno oya simana monkalamwenyo dhetu, oshoka miimeno ohatu kutha mo iinima oyindji ngaashi omiti dhokwiipanga noshowo iikulya opo tu paluthe omalutu getu.

Omeya ogo omwenyo ,nogeli ga simana noonkondo. Elalakano lyandje lokutya ngika oshoka omeya oge li hatu galongitha okunwa, omeya oha tuga galongitha oku iyoga komalutu getu opo ga kale ga yela, omeya oha tuga longitha woo okuteleka miikulya yetu opo tulye.

Aantu mboka yena omambakumbaku oyeli haya mono iiyemo yawo mokupululia aantu momapya gawo . Pethimbo lyokupulula aantu mbaka ohaya ende nomambakumbaku gawo , momikunda yo taya ithana yakupulule omapya gaantu. Ohaya futwa iimaliwa shiikolelela koowili.

Pomahala gamwe nenge momikunda dhimwe kamuna ne upomba hoka takuzi omeya gayela , aantu ohaya kutha ne omeya momadhiya nenge momilonga nenge moondama tayega tula okamuti opo gakale gayela gavule okunuwa.

Methimbo lyongaashingeyi haantu ayehe haya tekele we iimeno kooyimwe noyimwe. Aanafalama ohaya kutha ominino dhomeya ndhoka dhina uumbululu nohaya patulula owala kopomba uuna apa tulula opomba iimeno ayihe ohayi vulu okumona omeya okupitila mominino ndhika.

Omambakumbaku ogeli gasimana, oshoka ota ga ningi iilonga yetu momapya ipu. Omambakumbaku ogeli ne haga longithwa oku pulula momapya noku pulula huka ohaku longithwa ne oku nengeka evi opo li vulwe oku kunwa oombuto.

Moombunga iha mu kala nana iimeno oyindji mo ihamukala iinamwenyo oyindji,, lyo evi ohali kala lyakukuta oshoka ihalimono omvula. Iimeno niinamwenyo oya pumbwa omeya opo yi hupe.

Iimbungu oyili nee yanika oshiponga, omolwaashoka ohayi vulu oku monitha aantu iiponga, nenge tayi monitha iinamwenyo iiponga. Aantu yamwe mboka yena oohambo oyeli haya kuthako iinamwenyo yawo koohambo hoka, okuna iimbungu mbyoka hayi li po iinamwenyo yawo.

Omambakumbaku oge li ga simana , oshoka oha ge tu kwathele noonkondo moonkalamwenyo dhetu uunene tuu momapya. Ihe ondando yago oha yi kala yili pombanda uunene, ondando ya go moositola ongaashi owala to landa ohauto.

Okukala wuna egumbo nenge ehala li li popepi niihwa oshi li shanika oshiponga oshoka miihwa moka ohamu kala muna iinamwenyo tayi vulu okukumonitha oshiponga. Iinamwenyo yimwe mbika ongaashi omayoka, omawiliwili , ooshimbungu, oondjamba nosho tuu.

Omatale, oondaama nomilonga odhili dhina uuwanawa nuuwinayi. Uuwanawa ongaashi atu vulu oku adha mo oohi dhoka atu vulu oku longitha tukalye. Ohatu vulu wo oku kutha mo omeya ngoka atu vulu oku kanwa uuna kuna okapomba. Tse ohatu vulu oku kutha mo omeya tuka yoge iinima yetu. Uuwinayi oshi nee kutya ohamu kanithile oomwenyo dhaantu oyendji.

Aatekuli yoondjuhwa oyeli taya ningi ongeshefa dhawo dhokulanditha oondjuhwa. Ohaya landitha nee omayi, nenge taya landitha uuyuhwena, nenge ohaya landitha owala ondjuhwa onene.

Aantu oyeli ne haya ningi oongeshefa dhawo dhoku landitha oohi. Aantu yamwe oyeli hayedhi landitha dha talala ihe yamwe ohaya tegelele eta yedhi kukutike, eta yedhi landitha dha kukuta.

Aantu oyeli taya tekula oohi mootenga oonene moka hayedhipe nokulya. Oohi nee shamap wamono kutya oyaninga onene oha yedhi kwata eta ye kedhilanditha.

Iimeno oya simana, oshoka ohayi tu pe iinima oyindji. Iimeno ohayi tu pe iikulya yokulya, iimeno ohayi tu pe omizile dhokugondja, iimeno ohayi tu pe omiti dhokuipanga, miimeno ohatu kutha mo wo iimboloma mbyoka hayi monikitha nawa momagumbo getu.

Iimeno oyili hayi monikitha nawa mo magumbo, sho hayi kala ya ziza nawa yo tayi monika nawa mohofa dhaantu. Iimeno ohayi longithwa wo onga omuzile, moka aantu taya vulu okugondja opo kaya pye komutenya.

Oongombe odho li dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi dhana onkandangala onene monkalamwenyo dhaantu. Oongombe ohadhi tupe onyama ndhoka hatu longitha okulya. Ohayi tupe wo omahini nhoka tu na okulya. Oongombe ohayi gandja wo onga omagano piituthi ngaashi poohango.

Oonete odhili hadhi longithwa moku kwata oohi. Oohi nee ngele dha kwatwa moonete muka ohadhi ka longithwa oku liwa komagumbo dhi ninge osheelelwa nenge dhika landithwe ye a monemo iiyemo ye.